Dɔɔkpoŋ kaŋ la a zeŋ dakogi zu gbeoo a toore nɔɔte toore kyɛ seɛ torɔza ka ba de peɛpelaa a vaare o kɔkɔre o pɔge o nuuri a wa sigi wa tɔ o gbɛbɛrɛ kyɛ kaa dɔɔ kaŋ meŋ a are a su kparrepelaa kyɛ vɔgli zupili a de zukɔɔmo bomponaa ba naŋ boɔlɔ bɛraa a pono ne a o zukɔɔmo a Bara.

Dɔɔ kaŋ la dɔɔ ɡyoɡyoleŋɡyo a taa bone kaŋa o nu poɔ ka o taa waayɛ na wa ɡaa te mare bomporee kaŋa a o niŋe soɡaŋ kyɛ ka kolee kaŋa meŋ biŋ a o niŋe soɡa bibiri meŋ ane noba la are kaara a dɔɔ naŋ erɛ lɛnnɛɛ a bibiiri bata zeŋ la teŋɛ kyɛ ka ba mine meŋ ane a nembɛrɛ a meŋ are dendeŋ a kaara a dɔɔ bon na o na erɛ.

Noba banuu la be a kyɛ ka ba kaŋa zeŋ gbɛrɛɛ sakiri zu ka ba maŋ boɔle ka wiilikyɛyɛ ka ba bayi meŋ dɔɔ gyoŋgyoliŋgyo kyɛ ka ba bayi meŋ are dendeŋ a ba banaŋ naŋ dɔɔ gyoŋgyoliŋgyo ane a onaŋ naŋ zeŋ a wiilikyɛyɛ zu nyɔge la kuree mine a kaara kyɛ k'a banaŋ meŋ naŋ araa dendeŋ a meŋ kaara ba bone na banaŋ erɛ.

Lɔɛ ane nensaaba la be a kyɛ a lɔɛ ayi sããɛ la ka a ziiri mine a ŋmɔɡeleŋmɔɡele a lɔɔre kaŋa e la lɔpelaa kyɛ ka kaŋa meŋ e lɔzeɛ ana ayi la a sãã a ŋmɔɡeleŋmɔɡele kyɛ ka lɔpelaa kaŋ meŋ naŋ are a pãã de polisiri lɔre kyɛ ka noba mine meŋ kpar taa ane motori.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

Nembayoɔbo la be a kyɛ ka banuu e pɔɡebɔ a ba bayi na mine naŋ e a pɔɡebɔ kpaŋkpama yoŋ la sãã fēēlɛ ka kaŋa meŋ zu yoŋ tɛŋ a meŋ sãã fēēlɛ kyɛ ka a ba bayi na naŋ e a pɔɡebɔ are sãã daadaa la dɔɔ a taa maake o nu poɔ kyɜ ka a pɔɡebɔ bayi na naŋ sãã daadaa meŋ ka kaŋ tēɛ o nu ɛɛɛ pɔɡenaa zupili.

Nɔɔteɛ yaɡa lɛ la biŋ a kyɛ a nɔɔteɛ ama taaba la ka Daɡaaba maŋ boɔle ka pelaɡpelaɡ a nɔɔteɛ ama entaɡere waa la tɛɛtɛɛ kyɛ ka a yaare meŋ la waa tɛɛtɛɛ a waaloŋ meŋ taa la tɛɛtɛɛ yaɡa lɛ.

Noba banii la be a kyɛ ka ba banuu a de suune waɡyɛ a leŋ a kyaare ba poe a ba banii nyɛ zaa nyɔɡe la ba nuuri a zɛɡe ka a do sazu kyɛ ka kaŋa meŋ su bontɛɛtɛɛ are zoɡenekonnoo zaa ka ba zaa kaara sola panɛl.